Ha zamaana ooratta yiida maashshinniyan gaaccissiddo tuke uyanaassi keehippe lo'es ayibissi giyaaba gidikko i loyittidi liiqissidoogaa penttissido haattan qolidoogee uyiyoodekka mal'ees